a jarama machallah o ko musidɗo men Hamedine Thiam enen gandi ko haalata ko ko gollal makko o woni korat ko heewi ko heewi ko heewi enen gandi ligguey o ligguima hen ko juuti bisimilla ma musidɗo alo
mbaɗɗa e tampere
no mbaɗɗa e tampere
alhamdulilah
woɗɗo radio o seeɗa jafoɗa bisimilla
Ba mbɗɗa
o ko hol musidɗo
musidɗo Dado *
Dado bisimilla ma
alahamdulillah
yo Allah ɓoyannen bisimilla
jaam woni toon
<clears throat> mawɗum alhamdulillahi
eyyi émission o min beltima hen
yo Allha weltin men en kala
eyyi minen kadi mi cikku ceeɗu o <smacks lips> ikka e ceeɗu o toon min coodi eyyi joni min jiih moƴƴere hen
on jiih hen rendement
eyyi min jiih hen rendement no fewi
serti e ko codanno ɗon ko
eyyi minen kam ko toon min min min keewi codde min coodanno
noon tigui
eyyi tawko min kam min gaawi ɗo temps koye ndungngu * eyyi
aɗa wawi amen ciftinde indema daaña baraji
o ko Mamadou Sow to Dado
Mamadou Sow bisimilla ma a jarama
eyyi kadi mi weltini hen Ablaye Dia
noon tigui
Guélédio Yali
<hesitation> <hesitation> e
kono hikka noon kam kanko tan fawa * <smacks lips> kanko kayi hikka ko coñadidi fawa <laughs> eyyi Dia Dia ɓe e Sow Sow ɓe <smacks lips> ɓen kadi pawa *
a jarama machallah
<clears throat> jarama Sow
seydi Sow
jarama
ene nani ko musidɗo o haaliko kono noon men beddo hen namdal haade musibɓe yettade e ɓoggol ngol mbiɗen en hooli variété ji semence certifié goɗɗi hande e nokku o mo ganduɗa so tawi neɗɗo yiiɗi fooɗanade vum ina wawi foɗanade ɗum heeɓa ɗum hol variété ji jooguiɗon hol leƴƴi awdi goɗɗi hannde ɗi ganduɗa ɗiɗo ni ko variété awdi keeladi
eyyi eyyi eyyi hannde o eɗen jogui leeñol mbiyetegol 202 <smacks lips> Sayel202
noon
eɗen joogui Sayel201 eɗen joogui Sayel108 eɗen joogui Sayel134 eɗen joogui Sayel177 eɗen joogui Sayel305 eɗen joogui Sayel159 eɗen joogui Sayel207 eɗen joogui Sayel222 eɗen joogui 328 eɗen joogui 329 ɗiɗo awɗele ko awɗele ɗi ganduɗa gawaɗe e nder diwan o eyyi awdi mum kala cohluɗo ɗum ina ina heeɓo
noon tigui
eyyi
noon tigui mbiɗi sikki musibɓeɓe nani ko kalɗa ko ɓe paami ɗum tigui rigui kono ala leƴƴi goɗɗi awdi ɗi gonɗon e yidde darde ɗiɗo foof ko awɗele jawɗe ceerno Saydou ɗum ɗo foof ko awɗele maaro yawko walla ko maaro lelko

kañum ɓuuri judde seeɗa

kala ko woi 100 ko dawal dabɓal

yettaki judagl jud

tooɓo eyyi

noon tigui so tawi neɗɗo yiiɗi awoyde awdi beeli tooɓo wawi ne wawi dañje maaro ko awoyi e beeli mum tooɓo taw ma sooñ taw caɗele neri eyyi min mbimi noon kala mo ganduɗa enen jogui beeli ina tooɓa no wiite jeeri ndi ne tooɓa beeli mawɗi neɗɗo o so hullima weedu makko o addi maaro ko o yo faam omo wawi dañje maaro eyyi ɗum kadi ne moƴƴi yimɓeɓe paama ɗum ganda mbaasa sikkude tanko ma keeɓa ilam tan machine moto pompe a ne mbawa remde hay sa heeɓi tooɓo aɗa wawi remde aɗa wawi remde maaro so tawi a dañi weedu ma ndu kulli ɗa woto weedu noon ne jarata nden <laughs> nden gadda caɗele no mbiɗen ni kalmo ganduɗa ne yiiɗi addude yew ballal muɗum walla namdal muɗum e yewtere nde 88 628 00 01 kalmo ganduɗa ne yiiɗi addude ballal muɗum walla ni namdal muɗume yewtere nde yo waat 88 628 00 01 caoanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom nogas jeetati mbaɗa ɓoolum laabi tati mbaɗo gotel ko ɗon natta gaam addude ballal maɗa e yewtere nde yewtere men ko yewtere moon ko yewtere dendagal hettiyankoɓe yewtere nde no mbiɗen ni ko ɗum noon woni variété ji ɗi ganduɗa ko variété ji goɗɗi e nder diwan men o seeɗa beela aɗa wawi haalde ɗum tawa ne leeli seeva beela yimɓeɓe ne jagga ɗum e hakkillaji muɗumen

<hesitation> <hesitation> Sayel 202 lebbi naayi

bisimillama musidɗo eywa bisimilla salmitima Aliou bisimilla

numéro

eyyi bisimilla noon tigui no wiini numéro sa yiiɗi andude to awdi ndi woni to noddata ko 33 869 74 04 33 869 74 04 mbatta ko tati laabi ɗiɗi mbaɗa jeetati mbaɗa jeegom mbaɗa jeenayyi mbaɗa jeeɗiɗi mbaɗa naayi mbaɗa ɓolum mbaɗa naayi mbatta ko tati laabi ɗiɗi mbaɗa jeetati mbaɗa jeegom mbaɗa jeenayyi mbaɗa jeeɗiɗi mbaɗa naayi mbaɗa ɓolum mbaɗa naayi mbeɗa sikki so tawi kayi wona muddo baɗono am ni footi wawde huñaade ɗum mbeɗa sikki so tawi kayi joomum wona min e muɗum nandi to banggue to banggue wadde wadde faamo mbiɗen ni kala mo ganduɗa ne yiiɗi andude namdal muɗum e yewtere nde yo waat 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko ɗo natta gaam addude ballal maɗa walla addude namdal maɗa e yewtere nde ceerno aɗa haalalnno haala variété aji ɗi

noon tigui eyyi joni namdal ngal wonata ko beela ɗiɗo variété ji siifaji leƴƴi awdi ɗe kalɗon foof beele hen leeñol foof oɗon mbawi halande yimɓeɓe gartam muɗum to banggue rendement mbiye ɗum ɗo ne wawi wonde ɗo ha ɗo yimɓeɓe mbawa famde goto foof wawa tawde kanƴi fo kiɗi awdi gaweteɗi e <hesitation> awdi jawdi beele yimɓeɓe so neɗɗo ne laabi kam anda ƴeewa hen ko ɓuuri waɗa wawa ɗum laabade beele to banggue gartam to rendement to beele oɗon mbawi sifanade yimɓeɓe goto hen kala rendement muɗum ina hebɓa ummade ɗo ha ɗo
aɗa andi to batte rendement to Sayel aji 200 ɗi iɗi kanƴi ɓuuri hewde rendement kanƴi ɓuuri hewde rendement 201 202 e ɗi keewi rendement 177 ina heewi rendement 100 134 ne heewi rendement 108 ne heewi rendement kono noon ko rendement ji majji 200 ji ɗi hedde douze tonnes ç l' hectare ne yaaha ha douze tonnes à l' hectare ian waɗi hen kadi ɗi ganduɗa kadi e variété ji ɗi kewani toon yettatde kewani oon yettade kono kam ina teska kam <clears throat> rende kanƴi foof noɗi didorino <smacks lips> ko Sayel 201 202 177 ɗin ɓuuri hewde rendement eyyi
<smacks lips> Sayel 201
202
202
eyyi
ɗin kalante haala douze tonnes o
douze tonnes o
tonnes uji sappo e ɗiɗi
tonnes uji sappo e ɗiɗi
e hectare
e hectare

kilo walla capanɗe jeetati kilos

mbaɗɗa hen temettati kilos engrais danejo
engrais danejo
e temedere kilos engrais ɓaalejo
engrais ɓalejo
ɗum sa waɗi ɗum
sa waɗi ɗum
<hesitation> a rewni ɗum lawol
a rewni ɗum lawol par hectare so tawi noon guesa ba kooba guesa fodba <smacks lips> aɗa daaña ndiyam ko sahaji jiɗɗa nde ilnude a awi nde poɗɗa nde awde sahade poɗɗa nde awde wona joɗade tan haami weele ahan ɓayde imɓe nana gawa tan tan minne yoomi awmomi soñoy gawa sahaji mbiyaɗi ɗi yo awe mbaɗa produit ma no poɗɗani saaha nde poɗɗa nde wadde mbaɗa engrais saaha nde poɗɗa nde wadde adañi ndiyam no poɗɗani dañirde tan a adañat ɗum
<smacks lips> ceerno Saydou namdal ngal artat e maɗa hooli hooli saaha poɗɗo awede e ɗiɗo awɗele ɗeɗo awɗele hol saaha nde meɗe pooti awede

joni woni puɗɗogol campagne ruuma ceeɗu ko ɓuuri jalɗade ko koye lewru février footi fuɗɗade footi fuɗɗade kono mbiɗa e waylo wayloji weeyo waɗi joni ha remoɓeɓe e koye muɗumen paami batti yaade ha natirɗe fuɗɗo fuɗɗade ruuma muɗum e ceeɗu yaani ɓe natti heeñade ɓe natti batti wattidade seeɗa fawadeɓe noon e teskadeɓe waylo waylo weeyo ngo ina ina ina jeeya hen wadde sa awi mois de mars mois de mars mars avril mai mois de juin tan normalement aɗa footi wonde normalement maaro ko fotani tooɓede ko footi ko coñede ko natine fuɗɗo tobde tooɓa so tawi Allah addi tooɓo muɗum fuɗɗo tobde beela ina waɗi ko ganduɗa ina waɗi caɗele poɗɗe awrede e awdi keeladi so tawi awama e dirtinama e saaha oɗon awama ha hedde mois d' fra avril awama beele ne waɗi caɗele jiiteɗe hen to banggue rendement o e to banggue cellal awdi ndi beele ne waɗi ne waɗi ne waɗi ko tubakoɓe mbiyata effet ko

ɗum dal woni wona hunde wona hunde labade wadde kala mo ganduɗa ne yiiɗi awde awdi keeladi so awi law yo faad ha mayirɗe février darorɗe mars gawa hen beel ma sooñ e waktu mo poɗɗo soñje o sa faadi ha mars maayi ha avril darima a awi ene wawi tawi mi fami ko kalɗon o ina wawi moƴƴo no jiɗirɗa ni comme wawi goɗɗum <hesitation> natta hen so tawi ko awdi waɗete no ene wawi riwtede kono so taw ko maaro ñameteko kadi aɗa wawi ñamde funko saabu ene wawi tooɓede ɗum noon woni wonta awdi labadi <clears throat> ɗum en paami ɗum tigui rigui en gandi tigui rigui mbiɗa sikki yimɓeɓe nani tigui ko kalɗon ko beela ɗum ɗo no kalduɗon ni e awdi ndi banggue variété ji ɗi naane a haali haala variété ji ɗi ne mbaɗi ɓurodiral variété leeñol mbiyetgol temedde ɗiɗi e goho e leeñol mbiyetgol temedde ɗiɗi e ɗiɗi ngol e leeñol mbiyetgol temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ngol ɗiɗo leƴƴi tati ɓuuri hewde gartam ɗeɗo leƴƴi tati ɓuuri hewde gartam haaɗani noon leƴƴi keddiɗi ne mbaɗi ne mbaɗi gartam caggal ɗiɗo leƴƴi tati hol leƴƴi goɗɗi mbaɗɗi gartam dewɗi hen

ɗiɗo debbi tati dewi hen <clears throat> ɗiɗo kañumenne rendement gartam muɗumen ɗo ɗo

waleykumu salam
ceerno Ibrahima Ba
ahan
mbaɗɗa Ba
mbaɗɗa e tampere
jaam hiire moon
jaam hiiri machallah
mbaɗɗon e muñje e course uji
mawɗum yettude Allah machallah
mbaɗɗon e ndeemal e gaynaka
mawɗum yettude Allah alhamdulillahi
machallah alhamdulillah
hol musidɗo
o ko Idrissa Diom Ba mi heeɗaki radio noon
ceerno Idrissa bisimilla
mbaɗɗa Ba
arɗo guendaar bisimilla
mawɗum kayi Ba
jaam tan alahmadulillahi bisimilla
jaam woni Madiw
jaam woni yettude Allah alhamdulillahi
yettere Allah Ba i kowoni toɓɓere moon hande
min kalata koyi awdi keeladi woni semence certifié maaro <noise> <noise> nafoore <hesitation> awdi keeladi woni awde nafoore awde awdi semence certifié ko ɗum min kalata <hesitation> <hesitation> mi andano an mbaɗa kono chauffeur heewani wonde ndeemowo no fewi
<laughs> ala semence kaam mi awi hen ɗiɗo duuɓi foof ko hen gawanmi <smacks lips> mais machallah ne waɗi fayida
eskey
ɓen ko koreji men Korade woni Oumar Diallo o yeeyi kam semence o hono mayri kam * kaam ala hen
eskey
ina waɗi fayida te maaro ko ne moƴƴi e ka tiiɗi te e ko weeli remde daal
eskey
ene waɗi longue saison ene waɗi court saison
ahan eskey
foof ina e maaroji he kono kala mbawɗo awde kaam yo aw maaro semence saabu maaroji andi guese ɗe * sa ƴetti <clears throat> maaro kadi awti kadi aɗa andi kam * ɗum hatta gueseɗe dañje rendement eyyi yo yimɓe mballodir hen kadi ballodira surtout production ngaji ɗi rang rang uji gonɗi e Dande Maajeɗe ɓuuri ko yimɓeɓe gasata ne mbaɗa hen machine ngaji ko saabu ƴukkortama so tooɓi joni tan sarato naata e nder guesa
noon tigui eyyo
hono leydi waalo leydi waalo noon so rang rang ala hen yakotako
eyyi weeɓata yaade de
eyyi minen noon andi minen joni <laughs> * ala rang rang

ɗum noon toujours mi haalat ɗum e radio mi haalana ɗum SAED naaɓe ɓe
noon tigui
yooɓe mbaɗ hen *
noon wallahi
i jaam woni guure
jaam jaam woni machallah
omowoni kooɗoma
maande garɗa ɗo ɗo woni ɗo ko Mamadou Dia to Guiya e Saydou Sall Douyye ɓe jooɗi noon ko IJAK bismiɗen ɗo nde tawno ɓe mbaɗa awdi
eyyi eyyi ne woodi ne woodi
eyyi noon tigui eɓe jokkodire fedde wootere ne wiiye Timbay
eyyi goram kay *
noon tigui
<laughs> seydi Ba mi weltima
a jarama seydi Ba
ɓeeɗa yettaɓe no fewi eyyi seydi Dia <clears throat> a jarama kayi Ba
a jarama machallah o ko musidɗomen Idrissa Diomba en calminimo en calmini dendagal Guendare naaɓe en calminiɓe en calmini galle makko eɗen gandi ko hettiyanke radio o kadi ko nodiiyankoe hen no fewi no fewi no fewi no fewi no fewijoni noon musibɓe bisimilla ma
salamu aleykum
wa aleykumu salam
Baara Dia Donnaye Taredji
an
Baara Dia
ah Baara bisimillama
Donnaye Taredji
noon tigui
no émission waɗi
an
émission hande ko namdi
hande nde kalten ko haala ndeema maaro awdi keeladi
an hen gonɗon
eyyi
eyyi minen Donnaye naaɓe min gandu ɗum ɗon noon no fewi de a eyyi eyyi
yo Allah andin en ɗum enen foof
mi weltini hen ceerno Oumar Mody
a jarama
ceerno Mamadou Demba ceerno Ousmane Saliou Doip
noon tigui
ha soubaka inchallah
a jarama seydi Dia
yo jaam waal
amine amine amine o ko ɓinguel men Bara Dia en calminimo en calmini galle o kala en jurimaɓe kamɓe kala joni noon ɗeɗo awɗele ɗe kalton ɗo guila nane ha joni awɗele holnoɗe keeɗe <hesitation> holtoɗe jeeyete e holkoɗe jeyete
eyyi kañum
yaani so neɗɗo yiiɗi dañje awdi ndi hoɗo tawoyta ɗum e so yeehi toon holko woni jaaru muɗum
jaaru mum <clears throat> eyyi sikki ala hen kam awdi ndi ne ne woɗɗoy IJAK IJAK ko an waɗi eɓe dilli hen ha no fewi te eɓe jogui hen machallah stock mo ganduɗa caɓorɗo seeɗa awdi nanɗon e ɗon e IJAK mo udditan joni kadi nodduɗo kadi ne haali kadi haala korat sikki ala kadi korat kañum nene ne joogui awdi ne awe toon wadde ɗo to gonmi ganduɗa ɗo ene ene cikka ene yakora kañum ɓuuri andede eɓe jogui kam awdi keeladi cettadi <smacks lips> ene yeeye e e ɗiɗo galleji ɗiɗi coggu mum noon ko koni tan tawko pré-base e base kañum kam heewani yeeye hewno tan ko cuuɓede hen ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe yeñcinoɓe awdi ɓen tan totte ɗum gaawa woni ko witeko R1 walla R2 kam yeeye taw coggu ngu yeyete kilo ko capanɗe jeegom e jooyi eyyi
ceerno Mamadou

awdi ndi joni bisimilla ma musidɗo alo alo musidɗo a yettima <noise> mbiɗa sikki mataw o famani o yettima en ɗaɓɓirimo yafuya to banggue jeygu to koyi koyi siifa ɗiɗi kalton no heeɓirte e ndeemowo o e no ruttinirte e ndeemowo o ndeemowo o o wii joni o haali joni ndeemowo o kañum awdi ndi remata ndi ndin wona awdi ko awdi jeeyatedi mais wona awdi jeeyetedi pour awoyde danje hen ko ñaami <smacks lips> ko awdi jeey ndeema teedi pour dañje hen awdi gawtetedi ndin holno holno holno heeɓorto holno ndeemowo o heɓrata ɗum kono so ndeemowo o heeɓi awdi ndi kadi reemi gasni holno onon codirton ɗum e ndeemowo o mbi sikki prix mo haali o joni woni min somi sohli hande nawde guesam

kanko Sileye ɗum o sottata

kono on on sene sene ƴetta awdi ndi yoobsodata

est ce que aɗa cerdande yimɓeɓe kowoni base pré-base base woni awdi ndi o totta ndi ko awdi daɗɗidi ndi awdi wondi ndin ndin hayso arti wona awdi gawetedi

ko awdi gostitoy duttintedi

ndin so artiri ɗum o yeey o tottirat ɗum Sileye Sileye tottira ɗum goɗɗo so goɗɗo o heeyi kañumne awi hankkadi so arti woni awdi gawtoytedi guese

mais Sileye nene no footi tottataɓe kamɓene ɓe tottata Sileye

pré-base

no footi kilo ji awata hen hectare quarente kilos capanɗe naayi kilo ɗum o ƴettata

kilo temedere capanɗe jooyi ɗum o ƴettirata oya kañum awdi keddi ndi kañumne <smacks lips> kilo capanɗe jeetati

<hesitation> <hesitation> capanɗe jeeɗiɗi fukkima hen

on sina artira temedere e capanɗe jooyi o so artiri tottete ko capantati e jeegom so tawi ko joom capanɗe jeetati o so artiri tottete ko capantati e ɗiɗi

ɗum haalima hayso tawi hayso tawi ne waɗi ne waɗi morlal jeeri gongal e e nder hen beele ɗo joni noon <clears throat> mbiɗa Sileye seene totta tottirta hen koko yadata hen somo totta pré-base o e somo totta base o foof koko yadata hen beela cakkudi majji pooti

kanƴi pooti cakkudi

pré-base o holko holko holko woni rendement muɗum rendement mum hectare

yaani so tawi a awi ɗum nde ponnoɗa ɗum wakhtu mo poɗɗa awde a waɗi hen engrais mo poɗɗa wadde e wakhtu mo poɗɗo wadde o so tawi rewiri noon si manque ani ndiyam ne footi yaade ha quinze tonnes quinze tonnes taw quinze tonnes o noon kilo foof jeeyɗa ɗum capantati e jeegom ɗum ko haliss de haliss ha heewi de mais :fraz kono noon <clears throat> beela ɗum ɗo jiɗɗo ɗum foof joguiɗo leydi kolnidi mbawdi wadde ɗum ɗon foof so aari tan heeɓat <hesitation> <hesitation> ɗum remde

mais kono noon <clears throat> ɗum ko mbiɗi sikki yimɓeɓe paami ɗum no fewi no fewi no fewi mbeɗa andi ma namde muɗum garoy hen so tawi Allah haaji kono noon ko joguinoɗen e hoojomaji ko woni koye terde men en keddora hoojomaji jeeɗiɗi tan ɓooli keddoraɗen e yewtere nde mbiɗa sikki ne wawi mbiɗo wooda mbiɗo yewtere nde yaawi yaawi lamsede no fewi kono noon en paami tigui rigui kam ko adduno en ko ko wonko mbaɗen hen ko ko waɗi fayida woni en gandi hol sababu eɗen ndeema ndeema celluka yaanio eɗen ndeema awdi en gandi holko saabi laabiɗen yo yimɓeɓe ndeem awdi en gandi holko woni cerdal hakkude remde awdi keeladi e woppude awdi keeladi jaaha ndeemoya an wiyata ɓarfino ɓeeta hayso ko soppino ɓeeta <smacks lips> haysoko daaro ɓeeta <laughs> wona en gandi ko woni woni cerdal muɗum tio banggue bisimilla ma musidɗo alo
assalamu alaeykum ceerno Ibrahima Ba no mbaɗɗa
no mbaɗɗa yettude Allah alahamdulillahi
aɗa selli no mbaɗɗa e tampere
jaam yettude Allah hol musidɗo
i no bandiraɓe foof mbaɗi eɓe celli
celli yettude Allah
mawɗum
emin daañi weltare e yewtere moon he vraiment tan hollirde moon emin ketti on bandiraɓe wonɓe gua foof kadi calminimon e heeɗade moon radio keeso vraiment ko yewtere wande fayida so Allah kono noon
noon tigui
e mbiɗa nodduma ɗo e Italie
Italie eyyi bisimilla bisimilla
mbimami emin daañi welamma mawɗo e hettade moon *
noon tigui
kadi radio moɗon machallah ego leeri ga henna juuɗe Pisco gooni mi anda ko * <laughs>
noon tigui noon tigui
eyyi min beltini bandirɓe foof ha surtout kadi sukaɓe men wonɓe vraiment
a noon seudi Diack seydi Diack
e MahMoudou Sora <laughs> gandumi * ala joni certumi joni mbiɗa jokkodire Harouna Almami mbiɗa wiiya yo hetto Mouhamadou Sora nane radio Podor <laughs>

dendagal bandiraɓe

jarama

<clears throat> en calminiɓe en calmini dendagal musibɓe men wonɓe toon to Italie en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe e n beltima no fewi e noddugol mabɓe ngol en gandi tigui rigui ko mbatten koko enen wona enen ta jewti hen joni noon musibɓe garɗen kooye lamsade yewtere nde holko tonguirta yewtere nde

noon tigui a jarama seydi Sall ceerno Mamadou
eyyi Allah jarama on jarama <hesitation> bandiraɓe nodduɓe hen kadi jaarama <smacks lips> miijoji mabɓe mbaɗi fayida min ko mabasiytomi bandiraɓe men reemoɓe tan ko yo mbattu hakkillaji <clears throat> e ndeema ko neɗɗo s aittu gurdam ma a faawe hunde <hesitation> fawa hen foof enen hannde joguiɗen ɗo tan ko ndeema ɗum tan joguiɗen ɗo hannde eɗen joogui ndeema e awowa e gaynaka kono hannde gueɗel ɓurguel tengtude men ɗo hannde ko ndeema
noon tigui
yimɓe foof ko reemoɓe hannde kala mo reemani wiyata hanti ko haydara gaasani wadde noon yo yimɓe mbattu hen hakkillaji <smacks lips> kadi yimɓeɓe mi ɓeyda hen kadi yimɓeɓe yo mbattu daarde awɗele cettaɗeɗe awdi ceela ce cettadi wona wonde e nokku jeeyowo ala ko kañum ɓuuri wawde moƴƴude guila rendement ji ɗi ha e foof saaha o mbiɗa andi <clears throat> ko dokka ɗen ko natti woɗɗi timmude eyyi mi yoowa ɗo tan ha saaha goɗɗo inchallah
noon tigui bandiraɓe en beltima o feewi e bismade ɗo musibɓeɓe no mbiɗen ni so Allah haaji ma en gartoy ɗo wattidde mabɓe yewtere ñande sappo e naayi août inchallah men gartoy ɗo ñande nogas e goho e ñande nogas e jeetati août :ra so Allah yanti hen so tawi Allah haaji kalmo ganduɗa wonko nanani hen so Allah haaji so on saaha heedi ma naan hen sababu yewtere men hannde ko yidde andinde yimɓeɓe holko woni awdi keeladi e hooli nafoore gonde e awdi keeladi e holko serndi awdi keeladi e awdi ndi heelaka hooli daañal gongal hen holko jaraata holko woni jaarumuɗum to banggue keeɓirta ɗum to an an ndeemowo o e holko ndeemowo o ruttinirta ɗum e ccodowo o nafooje ɗen ɗon foof ko ɗum ndendinɗen mbaɗɗen ɗum gorondi yewtere meɗen hannde woni yewtere men eedide e jewte ɗe ganduɗa eɗen juɓɓina ɗum hakkude meɗen e Ticmbay IJAK e radio communautaire mo Podor woni ciifodiral nanodiral so Allah haaji so tawi wonko saqqi hen ko gaa e bangue meɗen enen kaam saagomeɗen ko yewtere nde yo rew lawol yo yimɓeɓe foof paam ko woni yewtere nde ɗum noon en mbaynodirtu e yimɓeɓe aadi men ko no mbiɗen ni e yewtere nde ɗo ko ñande sappo e naayi août so Allah hanti hen kono noon kadi en mbiyat technicien men o yo yawtinan en page publicité o haademen waynodirde e bandiraɓeɓe <music> an ndeemowo gonɗo e fanlde Podor walla nokko ronka walla diwan Matam so ndugngu heedi caɗele awdi ene heptoma <music> ɗen caɗele kay safroyima e oɗo saaha gaam safrude ɗen caɗele bippu e 33 869 75 98 bippu e 33 869 75 98 mbatta ko tati laabi ɗiɗi mbaɗa jeetati mbaɗa jeegom mbaɗa jeenaayi mbaɗa jeeɗiɗi mbaɗa jooyi mbaɗa jeenaayi mbaɗa jeetati on saaha a yooɓata haydara so tawi a noddi <music> ma karalla nodde jokkodira e ma gaam mbawa hebde awdi ndi cohluɗa taw ko awdi senidi moƴƴiri taw leelani ceerno Djiby golle ma jooɗi peewi Allah jarama a jarama ɗum noon bandiraɓe aadimen e yewtere nde mbiɗen ni ko talata gaarowo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on yo Allah rokku en walde e jaam on jarama